Biifisate yaa hee'noinni qarqara qooxeessa ishine loonse woyi babbaxxin muro kaayiinse hasiisanno garinni biigisate. uddi'nayi uduunne ikko gallanni mine.

Misilete aana leeltannoti sidaamuhu dagara qaru gashshaanchi lowo manni ledo dukkisame mitere towaatannori heerenna fuleenna dukkinsoonisi gari lowonta baxisanno.

Misile tini leellishshanno garinninna babbaxxitino giwirinnu owaante woyi muro loosiissinote giddo qunqumadu shaani kayisame fulino gari lowonta baxisanno.

Amma'note yinanniti tenne baattote aana duuchu dani amma'nono mitu qaaliiqa magansirannoha nafa ikkiro mitu maganonkeetiye kalaqama umosi maga'nannota hattee mannu budi budisinnii amma'note yee heeranno

misilete tenne aana leellanni noorichi budu uduunne baatto loosi'naniho mitte qotto manchu angasinni haare no uulla maarashuno no babaxeewo uduunni urdeerino no.

Gallanni mine woyi loonsanni mine biifisate danu danunkunni worroonni daraarchi hiitto baxisanno! Wodhateno hiitto hagiirsiisanno! Hoola! Hoola!

Tenne misile aana la'ne daa''antanirinna la'ne kullannirichi egenshiishshu odooti biifadu minira umoonni qollo worroonni borro xiinxaline daa''antanni.

Giwirinnu sidaamu mannira lowontanni baxisanno garinni towatanninna loosiisanni noo gari adda baxisanno. Gatensaanni weeshshonsa kayise babbaxxitino muro lede mursirara assino hajooti

tenne misile aana leellannohu bunaho. Gobbate egennaminohu ithiophiaho woshshamanno bunaati. Ikke leino garinna rooru giddosi le'eenna giddo giddo le'nokkihu no. Manchu kayi iso amaxxe no.

Misile tenne aana leellannohu gobba saada giddo daguncho xirchisi waajjishaanko danisi seesallichaho hiittoo bareedaati hiittoo worbaati

Tenne misile aana la'neemmorichi seennu uminsa aana wodhannoha seesu uduunnicho lawanno. Uminsara wodhiro babbaxxino garinni horontanni biife baxisanno. Loosamino garino dhaggete.

Tenne misile aana la'neemmohu du'namaanchu wayi loonsoonni gidoonni hige shoolenka raga fanneenna du'namanno gari baalaho dhagge ikkeenna mannu daa'atanni no.

Tini la'neemmo misile sidaamaho budu uduunnichi giddo mittikkiiditi elentote. Loonsoonnise garinna biifinsoonnise gari addintanni xaggeeffachishannoho.

Mininna dubbu saadaati yineemmori mine galtannorenna gobba gaxigalaati. Insano minihu lalonna gereewoho. Gobbahu dagunchohonna daaniichoho. Woluno kore lawannoreeti.

Sagalete yineemmoti manchi beettira kalaqame heeranno heeshshor saga'la hasiissannosi. Sagale tini inte heerate mancho kaima ikkiteyo daafira sagale lowontayi danchate.

Godo'lete yinanniti babbaxxitino dani godo'le no, afantinonna afantinokki godo'le no, shiimmaadu qaaqqulli godo'lannoti wedellu godo'lannoti jajjabbu godo'litannoti godo'le haamata no.

Tini la'neemmoti misilete lee'tannoti gobba saadaati waaho woy garbu mereero uritino aknasa kawa higge ikkete la'anno gari lowo heeshsha waajjishanno

Tenne misile aana leellannonkehu mannu waaho buusunni fulanni no geerchu albaa hige no qaxxale beettu no hakkii hanafe qaaqqu shiimu no gumulote shiimiccu qaaqqi haranni no.

Tenne misile aana leellannohu carichaame baattora woyi minnoonni rosi minira rosaano gamba yite mitu hadhanninna e'anni noota seekkite xawisse kultanno woy leellishshanno.

Tenne misile aana leellannohu sidaamunniha budu uduunne loonse seesiinse worroonni sidaamu manni konne budu uduunne hidhara baalu meya labbaahu gamba woyi shiqqi yee la'anni no

Mannu babbaxxino amma'no garinni amma'nannoti anfoonnita ikkitanna tini amma'no xawissannohu musiliimete amma'no amma'ninno manni anaati.

Misilete aana leeltannonketi doogo seekkine seesiinsoonniseti kaameelaho dagankera owaante aate biiffe leeltanno aleenna woroonni hige mine minnoonnise ikkite.

rosoho yineemmohu ronse ka'ne halaalaancho heeshsho manchu heeshsho baattote aana ikkito afirannoti egennote buicho roso ikkino daafira rosa lowo geeshsha danchate.

Loosoho yinanniha bababxitinno doogonni kalaqa dandiinanni, kalanqoonni loosi kaayiinni gumaamo ikka hasiissanosi garino seekkine loosa danchatenna hasiissannote.

Tenne misile aana leellannohu baadiyyete baattora mannu goyiite loosiranni baattonsa hawuudhanni mittu loosaasinchi bootta hawuuranna lowo manni albaanni hige wixa wixanni no.

Babbaxino garinni mannu daa"attate hayyo qixxeesi'ne loonsonni loosi hiitto dhaggeeffachishanoho !! Hoola !! Hoola !!

Sumudaho yinannirichi mitturichinni kaayiinse woyi mitte uurrinshara worroonni sumudi heranno lawishsha assine horonsi'nummoha ikkiro rosu mini babbaxitino doogonni uurisiranno uurrinshsha giddoo sumudu noosi.

Tenne misile aana la'neemmori rosaano mittu dani uddanonsa uddidhe lame beeto rosu minira haranni no ku'u manni kayiinni insara badheenni hige mitu uurre no mitu insara badheenni hige daanni no.

Rosoho yineemmorichi kalaqamunni afi'nanni egenno heedhuro nafa ronse afi'nanni Egenno haammata ikkitino daafira rosu egennote buichote rosa lowo geeshshano danchate.

Egenshiishshaho yineemmohu lamalate heerannoricho woyi aganu giddo ikkannoricho dagate albaanni ka'ne egensiinsanni egenshiishshaati kunino woyi xawishshaho yaate

Tini misilete aana leeltannoti egennote bu’e uyiitannori rosisaanonkeeti ikkite uurriteyoonna ofoltino gari lowo geeshsha baxisanno egennote bu’e aate manna ikkitino daafira.

Misile tenne aana la'nanni uduunnichi hiitto biifanno wosina adhate lowontanni biifanno uduunneeti wosinu daye ofollateno masisawokkinna fokkisiisawokki uduunneeti

Mininna gallanni mine yinannihu minu badooshshe diafirino. Gallannihanna daddallanniha yine bandisuro ikkiina minu minenkolla. Galate loosi'nannihu kayinni daddaloho loonsoonnihuwiinni baxxawo.

Muronna laalo affantinohu laalo fulittanohu murotewinniti ,balaxe laalo affamate albaani muro affama hasiisano, laalo kayinni gede'nite daggano .

Murotenna laalote yineemmoti mitte muro kaanseenna lophite lowota ikkite hasiisanno laalo uyiteennaati laalo afantannohu laalote bu'icho murote muro kayi balaxxe fulte lowota ikkite lopha noose

Tenne misile aana la'neemmoti jawa amaati. Hasiisanno garinni uddidhe jajabbu ikke atootanno gede ikkite urrite albase hagiidhite oso'litanni no.

misilete aana leellanohu kaameelaho. manna alenna woro qolannoho woyi quchumu gidoonni millisannoho baxisanno kaameelaati. hendoonniwa ranke isinni iillinani.

misile xawissanno garinni biifadunna seessadu garinni quchumaho xumme aate borreessinoonni borro lowontanni baxissanno. ayyimmano seekkite xawissanno.

mini uduunneeti yineemmorichi babbaxitino dani uduunnichi heerannota afoonninna egenninoonni garinni mini uduunni hasiisanno garinni annu hidhe wodhisi garinni heeranno kunino biifanno .

Kalaqonna qooxeessa yinannihu kalaqo kaaliiqi kalaqinote qooxeessaho yinanniti kayiinni mitto darga woy motto qooxeessa gamba assine kuni qooxeessaho yinanni lamunkura badooshshu noonsa.

Agattote yineemmoti babbaxxino garii loonsoonni agatto no biirunni kayisse woyinixajjete geesha hasiissanno agatto kiirre dandiinayikkiti haammata no tenne agatto kayinni mannu baalu agannote

borrote aana leellinshoonni garinni seensilleho yinanniri woyi biifate tenne biifa woyi seensille babbaxitino doogonni afi'nanni mite kalaqamunni nafa afi'nanniti heedhuha nafa ikkiro mannu babbxitinore buudhe babbaxitino faashine uddire seesa dandaanno qarqarano hatto assine biifisa dandiinanni.

Siccoho yinannihu mereeroho qanse woye giwamino manni mereero uurrinsanni konne kaye badooshshu noosiro sicco afihaa ikkiro araaraho e'noonnita afe giwamino manni mulla uurranno

Misile tenne aana leellanno garinninna leellishshanno daninni sidaancho ama umose biifisse amaxxite budu uduunne uddidhe albase xiphi yite xirchaabbe noo gari gaamaarrese waajjishanno.

tenne misile aana la'neemohu lao woyi leeltano misile odoo odeessate shiqino odoo odeessate shiqinohu lowonta hagiirraamo ikkinokkita xawissanno.

Tenne misile aana leellannorichi hawalle keerunni daggini yitannoti hagiirrame odooti, giddose woroonni woro leella nafa hooguro hawalle keerunni daggini yitannota giddose faayyuri noota xawissanno.

Tini misile la'neemmoti doogote loonsanni hee'noonni gara xawissanno, koliishsho doogo dunate kaameelu leellanno, addanka konni garinni doogonke loonsiro lowo qarrinni maatenke gattinota xawissanno.

Tenne misile aana la'neemmoti rosaanote rosisaanchinsa mereeronsaanni hige sa"anni borreessinore insa mitu heeshshi yite borreessitanna miitu iima hige la"anni no ofollonsa baxissanno.

tenne misile aana la'neemmohu galate mi'ninooni mineeti hoowete giddooni muuzenna haqqicho no hoowete gobbaanni kayiinni baxissano qae no.

Giwirinnu loosanni noonnna woy badheessu agani albaanni xa e"anni noona kayiisi'nanni laalo murise qixxessewo gari hiitto baxisanno egennonsano lowontayi dhaggete.

tenne misile aana la'neemmoti hoowete giddooni qolle qa'ete kaayisi'nonniti biifado haqqete murooti. giddoonni minu no. konnira lowo geeshsha dimaarrakanno.

tenne misile aana leellannonkehu sidaamu geerrinna meyaati budu uduunne uddire baalunku mitteenni doyiichote mereero ofolle no insa insawa ikke ofollewo gari lowo geeya biifanno

Tini leeltanno misile aana lamu manni no kuni lamu manni shiqinohu haaro muro latisatenna woy kayisate anga amade ku'u kayiisanni no ku'u anga amade la'anni noo gara leellishshanno.

tenne misile aana la'neemmori anfummontenni gede sidaamu dagankera weese kaasirate balanxe sima murranni tini sima dunbeenna fultinotenna mereeroho kaansoonnihu shaanu leellanno.

Misile tenne aana leellannohu kompiiterete , babbaxewo looso hajaaphinanni mine hee'nenni, biirote hee'nenni. babbaxxitewo biirora tareessa dandiinanni faayya uduunnichooti.

misile leellishshanno garinni sidaancho beetto budu uduunne wo'mankanni uddidhe seesse alba kawa higge uurritino, ise badheenni hige haammatu manni no.

Misilete aana leellannohu mineho babbaxino garinni mi'ninoonniho kinchunni hoowe hoopinoonni giddoonni qolle galate hasiisaa garinni mini'noonni

Misilete aana leellannohu babbaxewoohu seesu uduunni no. anna annanka dargisinn horonsi'ne lowontayi biifanno. baalaho kaayiinni baayiichu baayiichu noosi.

Tini leeltanno misile qalaqotenni fultino haqqe mereeroonni injaanno garinni daadaa xashshi no. Hakkuyi hunda fultinoti seeddaannanna harammaadda haqqe no.

Misile tenne aana leeltannoti seessu seesunnita babbaxitino daninni qixxaabbinota woyi buudhinannireeti. umohono buudha dandiinanni. buudhiniro baasa biiffanno.

sidaamu manni budisinni uddire seese amaxxosi anga amaxxe qeexaalho fule uurre noo manna lawanno. meyaahanna labbaaha diyaanno.

Tenne misile aana sidaamu daga budu uduunne uddidhe amaxxonsa fiitenni alira qolte kayiisse gamba yite mitteenni duunantino mitte hoowe giddoonni ikkite ofoltino gari lowonta baxisanno garaati.

tenne misile aana la'neemmorichi hawalle keerunni daggini yitanno borro borreessantino leellanonkehu hagiirrunni mine ikko gobba hawalle keerunni dayiitto yininni.

Tenne misile aana leellannohu kayiinni sidaamunnitinna oromote budu uduunne uddire biife qedhootu seenni fulino gari lowontanni baxisannoho.

tenne misile aana leellannohu lekkate wodhinanni koatteeti. mitte lekkaati danase kolishshote kaayiinni mittu manchi angatenni amade noose worroonni uduunnichi aanna.

tenne misile aana la'neemmohu beettonna worichote, beettu albaanni hige siqqo amaxxe haranna badheenni siitote goowaho siiwo xaanxoonni lowo geeshsha dibiiffanno.

Misile tenne aana leeltannoti leemmichote, sidaamu dagara ikko loosirase mannira lowontanni biifadonna kaajjado haqqaati, huxxa huxxate mine minate woluno konne lawino looso loosate lowo looso afi'dhino

Tenne misile aana la'neemmorichi lowo geeshsha dhageeffachishanno. Isino maati yiniha ikkiro sidaamu daga baadiyyete baattora babbaxino garinni mi'nitenna babbaxxewo garinni qanchonsa qanchidhe heedhannota maala'lisanno gari leellinshoonnita xawissanno

tenne misile aana leeltannoti muuzete ikkite leino gari lowontanni biiffino itateno injaabbino mimmitu aana duunante kiiroseno haammatino lowo geya baxissanno

Misilete aana leellanni noori dikkote gudumaaleeti baalunku danu danunkunni hira adhe marino kuni kayiinni hamatu manninna woy hamatu duuno qunwumado shaana hidhara gamba yiino mannaati.

misile leellishshanno garinni qooxeessa fayyeessatena woy biifisate yee mannu meeyaahunna labballu gamba yite ishine fiite giira qassanni nooti xaggeefanchote.

Misile tenne aana leellanno garinni sidaamaho qaru quchumira hawaasi quchumi giddo baxxino garinni sumudu hunda iifanno gari leellannori kaameellunna motore no.

Misil tini xawissanno garinni sidaamu manni waasansa seekke loosirino garinni usudhe abbe dikkote wodhino gara xawissanno. Usuransa dibaxissanno?

Tenne misile aana leeltannoti odoote. waayi eela lowo manni lowo egenaammi leeltanno, maa hasara marinoro dileellannona, baalu hasanni ku'u la'anni no.

Tenne misile aana leellannonkehu mineho. Hoowe giddoonni mine seekkine biifinse minnoonni. Hoowe kayinni hoomboonnihu haqqunniiti. Giddoonni muro kaansoonni.

Tenne misile aana leeltannoti suppermaarkeetete hidhinanniro woy buudhinanniri seesaho ikkannori biifannori lowo uduunni mayiimma baxisanno, hidhateno halchishannoreeti

tenne misile aana la'neemmo lao garinni qaaqquullu shiimamaadu rosoho shiqqe rosiisaanchinsa yaannore macciishshate mitu macciishshitanni mitu la'anni no mitu umo heeshshi yite birreessitanni afantanno.

tenne misile aana la'neemmoti hawaasi quchumi giddo haaro doogo xa loonsoonniti biifado seesse ofoltinoti gangalatawose mannira baxissanno gede ikkitinoti leeltanno.

Tenne misile aana la'neemmori biifannonna seese leellanno darga annunna ama qaaqquullensa mitteenni adhe fulino. Adhe fule milli yaanni noo garinna woyi uurrino gari lowo geya biifanno.

tenne misile aana la'neemmori dikkote woyi daddalaasine ofolte hira hirtanno garaati tii''i mancho baxaaxeessa ga'nite ofoltino, ti'i kayiinni hidhitara zambiillese fa'nite no.

tenne misile aana leellannohu hodhishshu uduunneeti mittu harrichu gaarenni haranni no mitte motorete mitte baajaajete.

tenne misile aana leellannohu daddaloho shiqinoha haammata manna lawanno babbaxino garinni wodhirono kuni beetti kayiinni babbaxino dani saamunanna buudhinannirena baatirete kincho baala wodhino

Tini misile xawisanno garinni sidaamu dagoomi qoqqowi giddo wodiidi sidaamu zoone aliidi yoo mini hunida alata cuukote quchumi umi dirimi yoote mineeti hiitto bifinise lonisooni!

Misilete tenne aana la'nanni garinna kultanno gari wosina adhinara biifisi'noonni biinfille lawanno. Babbaxxiwo uduunnicho woyi babbaxxiwo seesa horoonsi'ne biifinsoonni.

misile tenne aana leellanno garinni worroonni kaameeli hoola baxisano baxisanno, hidhateno halchishanno, iso amande fulliro naaxxisiisanno.

tenne misile aana la'neemmorichi jarkeenna mitteenni gamba assine danu danunkunni worroonni, worroonnihuno waa xorshirate yineeti, hiittono giwisanno garinni worroonni.